hoddunoossati hayssa itid deettosana haasati gafseka maarara wukkedi naagizayssi kittifaate geetettiza miissa gidishin hayssi hedzua bunnara woyykko chasha bonnaraka kkizayssa gidishin ilpa aareyti hibuna ekid

dumma dumma asati ayssa daan uttidi ba nayonne qasseka baanayo ubbawode ayssa mala haakimese itti deiza misha ubba yootin marmarsidi yoossona hessa mala qasse annaakka

dumma dumma hayti hayssan eqqidi beettosuma haytape qasseka issi miya paaranja haayno fidishin hara atti daagge qasseka babasha wuyikko toxiya giddo deiza haaya masato haray qasseka

Hayssa mala keeththa oni keexide giddi oydichona. hayssa keeththay kawoy keexxidayssa giddishin ha bolla daashin banke geetetiza issi dees. Qasseka pude baggara

dumma dumma asati hayssan shiiqidi utidosona. hayssi xeelishin loytizi getetiza sha'a masatees. aybis giiko hayssa mala mayoti beetizayssi dorze gidon uba asa..

Dumma dumma asasi ayistan idettosoma aasati qassikka curputi wuttidi egettosoma ido beyattin faasati ma7i damaye kehife loo7es qassikka gaamo dunguzaa

Dumma dummasati hayssan beettosona hayssan beettezayssi oldu adde nayta gidishin ubbatikka qasse waraqeyta kushe bolla oykgidi beetto sona issoy qasseka binzen dunguza qoree.

adissi xeelishinke peq ayfes loo iza meisha ke dishin hayssi qaseka asa nayti hassa bolla biidi uttidi xeelidakko aykena lo7o zeelishinke hiddeloo7es ayfes yeessa gisho

asati cima awati hayssan beettosana ci maawati kaseka izeti issiyasaahaasayfi petesi zete oona rahasaykko n erissena hiduppe hattin izetti deidase cili lumaatanne lo7izaa

Dumma dummasati hayssan ixidi beetosona arasati qasseka ubbatikka issife shiqidi pottidayssa gidishin issi addey hisi miisha izeeta bessishin beettis harati qasseka soa gidi wethidi weyshin beetteessa.

Issan hiidzdzu dhimaraddeti beettoson maaddeti qasseka gaamun addeta basatos issi noe ba sinthe bolla micife beettissoy qasse giddo fakarapezayssi dunguza mae.

Ayssi xeellishin teehippe lo7izaachitha gidishin ayssi qaseka mooraayte sootiyele geetettizayssakko ayssi seecha giddon deizayssa gidishin unbersitippe guye baggara biittes.

aa dummorozati haasan tidi fileqtosoma haysatapfe daletu gassekka qimaawata gidishin atti dammetikka iteti heba haasayakkonne eretenna gishin ubatikka ba qoodhey ziqqias

issi kehipe lo'iza malca mayaqi dishin hayssa aayiya qasseka keehipelo iza meisha haasayash beettosa a7aayyya qasseka dubbaasi isoo xeellishin keehippe goobana

domma dumma gafi hayssa ittidi beetto sona hayssa na itti dargiti qasseka maage kikko ubatikka kee hippe loddhiza may7o mayde shiqidi beettosona hayssa mala mala mayida poolise ta girettoa

Hume kunam'apbi daro asati hayssan uttidi beetto sona heedzu addeti uttido sona qaseka issinay kusheera tabparyanne iskirbito oykkidi hissi miisha xaafishe peettes harati gasse.

Duma dumma asasi hayssan beessoa ubbatikka keehi peloqiza may7o maydo suna hayssan kasseka may7o may7denne baawar hissa gisha ubba sasikka xeello suna uyor suna moo suna xaafu

Dumma dumma addefini dumma dumma hacati haystan beettosuna hakii kasseka hayditikko dubbatikka si'o xeelishe issi miisha oykko haasayef beettosua.

ha dumma asati hayssan shicidi tidi beetto suna haasati qasseka hubbatikka addi nayti kalu sunaf maca nayti kalo suna ubbati hayssan keehippe dofiza ugera hutidi beettosna ubbate

dumma dummasati hayssan yuttidi beettosona baasati gasseka ulpati issi malamayo maygeokkona hayssan issi maaze geetettiza adde yuttidi beettees hay qasseka doogidi

Hayti hayssa ittiji beettosin nam'u macalayti issina mayki geeteti zeyssa ba kushe bolla oyqqidhi simisha haasayafi beettos kasseka hizappe guye baggara deyya.

Dumma dumma aqaati haystan beynto sona hayssati issi soro ardiza hagge majanne nayta gidishin hayssatikkas oyddu adde nayta yilidossona macca nay xeellishin.

Adu ma asati hayssan keehipfe do7iza keeshtha kee idi beytto suma hayssati kasseka hay gamtosana gikko hayssa giddon daro as giddonnaa guutha asati deyo suma keehife lo7iza maatanne keehi peraizaa

Dumma dummo gelefuti hayssa cidi qa ishin beettis agalfoti qasseka fay duura ichasa gidizayssa gidishin izetappe qasse duuye baggara bettigeessi gita maatannu lilu mithe biitte..

dumma dumma nayti hayssa beettoosono hanayti passekka coogiti eqqi doosonu hanayti hapune gikko heedzdzu nayta kizishin nam7u addenne issi macanaya beettosona

hayssan hayssi lo7iza macasiya utara beetawus;iza sape geetettiza bolla ayba getetiza shucha masatiza miisha oyqqa dawus; hinipe attin coo gada miicishe beettawus.

ti xeelishin keehife keehipe lo7iza miisha ufayssi kasseka ibida issi aaway boncheza gissaw issi aawas tokko yeerishin beettees haray qasseka issi aaya coogata xeellise

dumma dumma asati hayssa mala pota dendidakko kehipe loo'os hayssan issi macani issi adde nayti qasse cillo oyqqidi hayssan ciisha lo,'in oyiqidi beettosana nam'atikka

asati hayssan biidi quma humaano bessees aysiyaybe cekko hayssi afa ka geete fidessabitishin hayssa gidda quma asa nayti geelse othikka pagqabaqaasati biidi eigi maana dandayesaa

Duuma dumma asaki hayssan yoo maskadageti giseessa maagana woykko kasseka haysa mala bonchanaw yudosona ubbatikka gaamo dubbina may7di tiigidi ekkidossona hayssa malan ubba wode deennasidaythan iss.

dumma dumma asati hayssa giddo biidi hessa dalidakko keehipe lo7o haysti xeellishin keehippe lo7iza shaa gidishin ubba asati hayssan biikko keehippe sufawuson hayssay qasse

duma duma asati hayssan duzumoqolo7a giddon belgi yutili gettosuna hawegoley kasseka sa nayti isisoppe haara aaththe bollara waano woykko hayssa ra uttiri borsona

dumma dumma asati hayssa hawuttidi ufaytti shingeetosuna hayssi kasseka ay biigikko dumma dumma asati awtabalu gekko bilaacha giddu giidi issife shiiqidi hayssa mala kuma shiiqidi mihin bettey sobatii

As keehipe loniza dumma dumma ehip geela oro guddura nayti hayssan beetto suna dubbatikka oroomo geetettiza dere mayo may'ydi hayssan beetto suna qasseka kushe bollakka hayssi oroomo dere.

uddumma dumma asati hayssan diidi bakkoya malo shammon sona hayssi xeelishina keehippelo isamayogidishin hayssa kidun deizayssi gondere mayogitetizayssi gojam maygetiizayssinne du

Haysiti xeelishin kehippe asa maytas kehippe timote immiza meska gidishin issi macanaya addemara koshe majish hin sidi qaada mejish sarawu mala timirte immees.

Dumma dummasati hayssi ayfey goossa hayssi paanoroomo keesettiza sufera deyizayssi qaseka hayfeygikko hayssi ayfe gididakkoro tani yelekki kineggatin midiya giitette.

hassi xeegish nahi qasseka issi miisha dumma dummaa ugeera dedibehessa hooxafes hana irra kude bakaraqa tehessi bemerca qisqassa goqte dizara xifete wote

Amaasati hayssan chiqidi sipe wutkidoos maaaa issati kasseka yubbatikka keehipe le'iza mayo mayndona izetappe kasseka missinoe nam'ay dimisay boso leo'iza mayo mayndos

ha dummasati hoyssan ekkidi hinne uttidi be7eto sona darusati uttida kasseka siyadde nay ize ba simise tabarsihe ekkidi udeetis attidaggi tuubbati kasseka uttiloosalasa

dumma dummadi hayssin betokono hissi miishay amarethona xaabettiday si beettees si kasseka haywe giikko dakur giza xuufe beettees haray qasseka oone gikko issimie

Dumma dummasati ayssi aywe diis haystasi xeelifin masatiza yssi tiutere geetettiza leemiso masates qasseka yuuskikko feesbukki leemisoykka efdi.

dumma dumma asati hayssan beettosoona ha asati qasseka oothida asata gidishin osooththiza tappi qasse sintha baggara issi eqqitizaade issimishe haasayife beettes haadd

dumma dumma asati haadde xeelishin kehippe loyide lo7es eqidees gikkosona gidoppe tentane xeelishin haadde uttidi simishi haasayi fye dees qasseka xeellishin keehte loizays

dumma dumma asati hayssan dinisme maasati qasseka haygootosanaydikko si mesha oontsifin betosuna hayselirin keefippe loliza keessa gidishin a keetha giddon hissi addee

Nam'u dumma asati gayssan ekkidi beettosona ha asati qasseka issi netiworke geettida miishsha lo'eththishshe beettoosona ubbatikka shilqidi ba issi yosos oththossona hayssa asati keehi

dumma aasati hayssan beettokana nam7o addeti hayssan beettosun namatikka issi miishia xeelisi beettosana hayssabi qaseka xeelidayssi aywigikko dubba asati xeelliza mala hayssa maaa

dumma dumma keefiley diza keeththay hayssan beettees a keeththay qasseka bootha qalamera gorfetidhasa gidishin qasseka maburaate ooththiza maburatekka hayssan poole giddon beettees haray gasseka ahibeeggikko

Qasseka issi takisi merihe geetettizayti deebube kililan asatas odetiza issi meshey dees. issi qaseka aybee gikko takisi geetettizayssi asa naata issisooppe harasune epanawu go'etitizan miishsha gidishin.

Na'a seelishin keehippe do'iza nayokedishin hanna qasseka issi miisha weykko darasana qamtiza miisha ba kushe bollan oyqata beettaws hanna qasseka haybose.

adde xeelli shi mukey shippe lophiza addekki dishin haadde qasseka isti baggara topphiya bandiray iqodes isti baggara qasseka dizeessi issi miishakko feestay ayba gidin qa erettennappe shina

Bankati tusona dopiya giddona dumma dumuno asa nayti bira izanogessana wuyettiza issi dee izaqapte qasseka topteya banke issinaaki dishin hayssi qasse ka hessan beetizayssi aqise.

Dumma dumma asati hayssan uttidi beettosona hayssi keeththa kasseka kumay bayzettiza keeththa gedishin koyda asay maanaw koykko hayssan iidi shammidi maamaanawu bessees.

Dumma dummassati hayssi abisiniya amnin geetetti deess aybe giidi oyechoosana hayssi abisiniya amnin geetetti deessi paassikka aybe gididanka eretibenna shenipi attin.

dumma dumma asati hayssiyayo giigidi oyichossona hayssi qasseka ayba ggiza issi misha xuufe wathirosona hayssa ne haysa naati banken dumma dumma bankin bira woothana dandayosona hayssappe isinoy biran banke

Dumma dummumasati haysinan uttidi beettosona izeti oothizayssi ayfa gididakkon erete narshinfe attin ubbati shiikidi simisha urthishin beettees ayssi kasseka hissi adde.

Dumma dummasati hayssan ekkidi beettosoma hayssas qasseka asati ayzis eqqidosonaa gikko hayssi taakse woykko kasseka difire geetetti zonisha jiggano mala dubbati maara.

si ceellu sinqeerippe dodiza issiyade hayssan ekkidi beettesanadde seeka aaywa wukiykko tamay iso dindikko biidi tensano mala harade xideegoosuma ubbaasae

Uma asati hayssa utkidi issi adde esigishin dootana gaada tomaysh hayssi qasseka ahybeeggikko tama asa keeththamishin hayssara ashshanau mala ubba asati shiiti ooththidus.

Dumma dumma pooliseti hayssa maarara ubbatikka eqgidi beettosona ha ubbati kasseka issi mala mala adumaydi qasseka ubbati ukuli miyara eqgidi beettosona ubbati dasseka huphe bolla

asi addenay hadyissan eqqidi beettes addey qasseka haasaya mishay ba cogidi eqqides sa7a xeellishe beettees arati qasseka izaafe guye bagara de'izaageti cogidi

hayssan keefippe dora poolisiti sipe itidi beettiro sana ubbatikka qasse wissi mala mala maymayydi issi maza caammu kaathidi ubbatikka maanara iqkidi meettoosana hawuga poolie

Hamasati hayssa mala wuzzo urfoosuna aadde qasseka ay wegikko tamay issiso dindishin tama tohyssana bizafapte sino gidishin aaddekka qasseka issi miishi baasidet heessa.

Dumma asati hayssan beettosona hessafe guhe kasse issi makinay zo7o makinan sino masatizay si beettes harati kasseka eqqidi makina bolla aybidey akkon etettenna woy qasse tamay dees.

madu moosati hayssa mala keeththa kiiyippe dososuna hayssi kaseka ha ayu mara keeththa gedikko ubba asafi eranau dandayo rhayssizeellishin heehipe lo7iza keeththa gidishin izaappe sintha waggara makinati

Ta xeellishe keehippe lo7o iza angista keeththa gidishin booththa qalamerati yettidi keehippe lo7izayssa hessa gisho ubbaasi hayssa mala keeththay baas deyidakko keehippe lo7oshin

hayssan issi cima away wula duyishe beettees harati kasseka eqqidi aawa naagishe beettees qasseka guye bakkara bagga poolisetikka eqqidi issi miishees naagishe beetde

dumma dumma asati hayssan xelishin keehipfe loyiza keeththa giigi getutofun gi shinippe attin hayssi amaare su masates imberesti keeththa masates wolaytas oddun beettiza wombere

hayssan qeehippe darasati kidi beettosona haasati kasseka issife shikidi ekkida aywis giikko simishiya ooththifhe beettosona izatikka ha7i osappe keedi gidi qooton dendishe beettosa

Dangas fray sikeefi pele7iza addenay ekkidi simiisha desshin beettes haaddenay qasseka bessizayssi aywey girso mooziwolde yeetettiza miisha dessishe beettes.

Si xeellishin keefe lo'iza suugidishe haysse mala keeththa daro deren mangiste keeththidi worsidees ha keeththay qasseka daro asata poykkizayssa gidishin dubba asay hayssa deyanaw dandaye

Dumma dummasati hanisan beettakkona lissi adde nay barqay gidi beettees aaddey qasseka si misha haasayishi beettees kushe dhokko woththidi isimisha asatas odes heessa qasseka

dumma dummU asati hayssi aybe giidi oyches hayssi nefaa silke geetettidayssa gidishin katamata giddon beettida miisheakko hayssi qasseka daro asati qasseka oycdonsa makkinayka hessan beettis booththa

dumma asati hayssan beetto suna hayssi kaseka hayweyeekko huppe lo7iza keeththa gi dishin ageeththi kasseka oyriyara aleezera gowekko kasseka mee gallappefittidea idishin keey.

Haysse keehippe lopphiza kawoy keexida qeetha de jishin hayssa mala keeththa giddon deyana dumma dummasatas koshees hayssi geehippe loyiza keeththay ubba asatas issi miisha xumisisis.

xuddumma dumma keeththa gomoti doossana hayssi keethcha komultappe issunna gidishin leellishin keetikka loo7ees ha keeththa sindza baggar asseka hu7izalo7ira makimatit kidibeto

M dumma dumma sati hayssan ikkidi beettosuna hayssati kasseka daroti tobiasataakki dishin atti laageti kasseka paaranjata woykko buutha hara deleppe yida asatakko.

Hessan nam'u qaseka wuykko heedzu asati dhukkidi beettosun nam7ati keehippe cimmida asa taki dishin qase qatida geti keehippe cimmo naytakko hessa gisho.

dumma dumma addetinni dumma dumma macati hayssan eqqidinni beettoson izati ubbati issi miisha bolla kushe wethidi beettooso harati qasseka fikkidi seellife beettoson haraiqae

Dumma dumma asati hayssan egidi beettosuma haasati qasseka guyddu addenaetanne issi macihay beettosuma issi cima aawaay issinaas issi meesha kushe baggara imishin beettes hayssi qasseka ubba asas

Oyddu madde nayti hayssan ekkidi beettosona oydhatikka hiisi miisha pabasintha bakara wothi dhopona hayssi sinthara diizayss qasse haybegikko kompiutere geetettidayssakko.

akinazetappe si miishe wothishe beettosun ubbatikka maadetidi si alga masatiza miishe makina bollafe buthishin beettees heessi qasseka ubbatas naa goye

dumma asati hayssa beettoosona hayssatappe qasseka daroti ekkidoosona qasseka baggati didi beettoosonan hayssati macatikka doossona addenaytikka doosonna ubbati issi

dumma dumma macca nayti beettosonna issiniya naa yelada beettawus issiniya qassekka yelisidaara izira eqada naayye yelida naa oykkada meecashe ba'ashe beettawus.

dumma asati haystan uittidi issi faaranje odiza miisha xilishshi dossana asseka issineya haa uttada iziti haasaya miishay ayba gidichakkon tara siyaashe betawus

dumma dumma asati hayssan leqqidinne qasse biettosona haasadi kasseka uptafikka issi miisha oykki bokkona izatappe namu haasati maraqeeta matabiza miisha fe kushen oyqqidido

hazasan hatayssiyay beekikko dumma dumma dhalati hayssa beettosona adhalati karseka histidi wethikko xeellana woykko be koyidayssa demmanau kelippe lo7o hessa gisha hayssa

Dumma dumma aldetini macati hayssan ekkidi beettu kena ikinipe atti macha siya issinno kidishin hara kaseka dubbati aaddeka haray qasse kaayweggikko issi oksijine.

Dumma dummasati hayssan eyqqidi beettosana haatati qasseka nam'ati issi goara qeetapan kushe bolla oykkidi beettosana hayssati qasseka haybis oaidosana gikko dam7atikka keehippe lo'o.

Aommasati hissan beepesona hayssati qasseka issi meechi uttidi nangishe beettosona izeti ayfa nangi aggon erutenna fhinifidattin ubbatikka uttidi issi meesha nangorsona izeti mace ataru

dumma dumma asati hayssi uttidin ba kushe haakimetas bessihin qaseka issi poolise izatarahe mutidi elishin bessees qasseka ubbatikka kushe bolla issi waaraqeeta bekkido sona

sam dumma dummuman addinatti bidto sona hayssa qasseka alga gidisin haalgay qasseka hawun bettiikko wey kilini gaaddun woy ospitaale addun hayssa mala alga

Hessan keetito nu7iza hissi macasya beettawus izakka qasse fosta yeetetti za misha akushe bolla oyqqada beettawus haratikka qasse ospitaaley masatizason ittidi beettosnna.

dumma dummasati hayssa utti dinni ekkiji beetto sona aasati kasseka seellishin keetippe michiza satangitishin watikka issi miishiya uothana koydi hayssan yiido suna qasseka baggati hissi mala mala

Uma bachanayta deelada anna gu wagganau dandayane hannaka kasi xielishin hankeera kegi lowidaru nitasseka issi miisha guuwaagidida gish feessan eqqada haasayea.

Dimmasati haysse kiyeta xeelleshun keehife gaggo suna hay wesgikko hasanay hayq qanaka hasanokka dandayees ayikko hayssi keesse gidano dandayne spitaale woy kilomiq.

Dumma dummasati hayssan ekidi beettosuna izotappe eedzdzati hayssan funthe waggara beettosuna issi aaway sinas waraqeta mesha emmishen beettes qasseka sa7an qili loo maatatidu.

Hinna dummasati hayssa hemotihes beettoosana aasati gaseka aygostoosan a gikko upatikka shigidi istiso bish beettoosan uphatikka issi malamaayo maybeokkona.

Haysaysan dasseka xeeglisin issi miisha beettes hayssi jeelisin timete kiritha sintha baggara de7izaysa masatizayssa kidishin hayssa erana besiya asatikka

ba dumma lummu ba asati hayssan biidi eqqidi beettoosana daroti qasseka manaxire ayife bolla wothidi biettosona aatidagiti qasseka coogidi eqidoosona issi na'a wothids

dumma dumma asati hayssan biidi daro asati isporte koechosoma hissi gassekka hasa nayti wuxxanaga taanauka koykko hayssan biidi baasi kolekko ultoosuna heessati goysimi diiqas

hayssan geettizay si keehippe daro nayta kidishin fanayti kasseka ubbati wolayta nayta kidishin wolayta dongaza may beetosonna ubbati kasseka may7irappe geya hayssa malalo izapo

Issi addey sindzawaggara eqqidi ba kushera issi miisha bessishe beettes arati qasseka attida kiti dogidi izi bessiza miisha xeellishe beettoosama ubbayka

Dummu asati hayssan beetto sona haasati qassekka aybey kiikko hayssati ygammo dere asata gidishin ubba asati issi mala dunguza qooiya bolle yekgiti hamuttishenne ayfe bolla malaxee wosishe beetto.

Dumma dumma asati hayssa mala keeththa sergishin keehipe dirsosuna tanikka xeelihin hayssa mala keeththa keehipe lo7ens yelihin damare nayta sidezistiyan keexettida keeththa masates gidofe atin haysa

si elishin keeyppe lou masates ubba majanaytinne adde nayti hasteka gushshishe woykko kasse ayssa mala bekeera maawthise beettes ubbatikka shuchayba

Dumma dummasati hayssanhin amutishi beettosana hizuta asseka hayssan beettizayti tamare nayta gidi shin hayssi yen horme pihor hooppe gifetiza temate keessa hen hormeqo

tuma asati haysta zeelishun hay zeggosuna hayssi zeelishin may7o keeththa iggishin qasseka mayo keeththara sintha baggara issi taddi nay hemotishe beettes may7o keeththa giddon qasse lo7izaale

hayssan dumma dummasati siiqidi sipe quchcidi beetto suna istappe giddon qasseka abi ahmide nukawonne qasseka iza macazyakka uttaradawus istappe qasseka guye baggara paarane

Dummas asati hayssan ikkidi beetto suna ubbatikka hayti bolla manath riyoothidi issi shoufu ekidosona ubbatappe kasseka issi meemacasi orijishin aratti daaweti heedzdzati adde

Izwalishin farsa naytii hayssa midhidayssi koowa koydi gitishin masates hayfi asa nayti ogen gishin afrikko uttana mala hayssa malamisha yotthidi ubba mangiseka ooththides

ha dummasati hayssa keeththa xeelli shin keefippe ifawosaa ayssi xeelli shin kondemin migetettida keeththa masate shinikati hayssi maagistirosaso masatiza ulara dees hawulayqqas

ba dummaasati hayssi ayde kiidi hojaatana hayssi xelli shin taafsika ereti beinna heenipe attin hayssa namara tuura tuufey xaafetti dibeettii ilimat masareti kiidi xaafidi wuthido

issan kasseka dumma dumma macanayti su didu issipfe issi miisha urchishin beettoosana amacanayti kasseka ooththiza ize giikko baabureso biidi si si mulhsa hayssa giddon dehidas ishin beettosana at

Hayssi seeliken keehippe daru asati uththiza ootofi dishin hayss kasseka ogiyooso kiitettesi woykko asa nayti hayssa uthidi birademara hoykko hayssa mala oothto.

Hayssi dokawu abiida mite geetettizay sakidishin hayssi qassekar izaappe issi baggara geidayssi afrika karta geetettizay sakidishin hayssa giddun dopphe haykka kubpa faybeettes.

hayssi xeellin keehippe lo'iza himaati geetettiza miisha gidishin hayssa ubba asati koasi miida masati skidi urototosuna heyssa gidida gisha ubba asay hayssa xeellano koshe

Dumma dumma sati hayssan bettosana qaseka issi addey sintha bakkara keepe lo7iza dunguza may7ida yssi gammo dungusa beettees isse miisha oyshatihin zaarishe beettees.

Hayssi taellishin bettidayssi kushera iskiritura qasseka haray qasaybiigikko dupiya bandirara qasseka heessi filde kiithan deizayssara beettisy

Hayasan dumma dumma asati wuttidi beetto sune hayssiti gasseka pattidafi aybis ia joogidi hissi miisha deellishe wuttido suna harati gasseka

Dumma dumma asati haysan beettasana issi ha aya eqada izitas issi miishe haasayashe beettas ahaya qasseka haasaye miisha aybeegikko issi miisha kushera oyqadus waarakeeta

ha dummasati hayyssan wugidi ubetosona asatappe qassey sintha bakara shiicha idiis kasseka haaththa etabe dukke kawothidi yugido sona kase kushe bollara qasse muybayliya walko waara

Haysafe xelishin keefippe do7iza keeththa gidishin keeththay gasseka fildebete geetettizayssa masates aybis giikko oygeykka hayssi asason uttizayssa mala kidonnan shin arasoy uttizayssa masae

Ha dumma hasati hayssan pushe densidi dhokku weththidi issi miishe haasayishe biittasana haasati qasseka issi aaway haasayizayssa izefi zaaribi zaaraydi haasaraosana giizafikka pushe dhokku ethidi biee

maasatine hayssan aayonne awas xeysidi hayssa mala uuketida daabo giitettizayssa iziti nammay issife kushera oykqidi qanxana mala xeysiduson issape guye hizesikaqe

Asati haysta mala baassi keessa ajira olola woththu sona ayssi qasseka h geygikko ayssi kayso ikuson gelenna malawu ayssara histidiyothikko maburate oyqana malawa.

xeellishin keehippe babisiza keeththa masates hayssi xeelishin itaawi sabaawi giza suntha oykkidayssa gidishin xeellishin bagisizan hiikko dashoso masates heessa

a asati hayssa mala ooso asati doothshana mala yootosana hayssa gassekka poolisati ubati shinkidi hayssa mala baheera geeshshishin beyttosana poliza ta soossiyaju hayssa mala ooso

dinza dumma hayssan dooldaro asati beettosona haasati qasseka ubbatikka baaso geeshshosona qasseka basafarakka geeshsho sona ubbati shiiqida hayssa mala soothiza gish

dumma dumma asti hayssa dalkeydi adde goonna malca goonna ubbati kar shiqidi ba heera hayssa dan geeshishin poykko hizaara oykkidi pixi shin beettes hayssatiu

hissen dumma dummassati beettosna hayssa iita miisha sooppe asasopphecha siydi ubbati qasseka issiso efidi qollosona hayssaka makina izas naa qasseka ubbati be

Dunya duummazati beettokkona issi addemay guggin ubbatappe yiidiyo hessan uttidi beettees hayssi qase kawothizayssi aybeegikko issi hayssi bayziza miisha shiishshidi oykkidibeee.

Haysi xelisinkehite daro hasata gidishin haasati qaheka kushe quthidi simisha uottishe doosona hayssati qatheka ooththizay wiidikko hube bolla qooga wuthidi kushe deenase..

Tan qasseka biittiday issi maca naya uttada beettowos ta naya gafeka si miisha haasayi beettows naya haasayi beysse ayweikko bayda woykko nashonal aydi geetettidayssara

Hayissan dumma dumma asati beittosona hasati kase qaaye beggikko hayssa teele geetettizayssappe hayssa mala meesede agedetes hayssi kasse kaayewagizayssakko haydi dubbaasi oyqqana koshshees gie

Dumma majjanayti hayssa beettosuna ubbatikka aybakko iyo izeta ufayssizakkonne eeristenna shini bentin hube bolla amaye guoba wothidi ubbati pawusuna bagga tikko.

Hayssan qassekka aybe giikko ayssi ubba zasta hay7i yodidayssa malakko payda baasi koyettana hoykko kase oykkana koshshe sikidi ayssan maaburara immiza asati ayssan doosona.

ma dummasati hayssa malara eqqidi bana qaraxisoosana qasse sootoa dendosin haaddey hayssa gisha wuttidi hasada naa gidi naagidi suroto dendana mala olithef issa fe gu7e qas

han dumma dumma paalati istipekidi beettosonna hawubba paalati qasseka hay ootosona gidikko qaxo gidi maata mishe beettosonna maata midappebe qasse biidi maatha uyana

deelishin ketipe ayfes lo7iza issi addina gigishin aaddey kasseka ekushe era maygi keetettida miish oqqides kasseka booththa may7onne booththa huge bolla wosethia qoppa wothidi utties

Dumma dumma asati hayssan shiiqidi bettoossana haasati qasse ubbatikka kushe maqqeshenne hasteka bayettishe beettossana hayssati ubbati gaammu dunduza maydosana qassekaufa

Dumma dumma asati hayssan sheeqiti beetto sonni haasati qasseka humbati gaamo dunguza ba qode bolla eqgido sona qasseka hissi adde kode bolla gidonnan may7idi ehife lo7i eqqidibe.

San nam'u kawoti beettoson issoy hudde ta beellishin chayna ga masates issoy gasseka nu kawu hoykko tophiya kawu abi ahmeti geetettizayssa masateys heyssa gisha.

issi xillishin daro asati hayssan beettosunna hasati kasseka daroti gaammu dumbuza may7idi beettosonna izotikka keehi peello iza asata gidishin issi miisha qamfishe beettosona

Hayssan xeelishin keeeppe daroasatti dumma dumma ogerra eqqidiinne qasseka uttidi beetto suna hayssatappe qasseka daroti addeta gii shin addetikka ekkidi beetto suna

dumma dumma asati hayssa beettosona ubbatikka issi miishe xeellano issippe shiikidi yidosona izetikka issi yaaddey kasseka issi naa issi miisha bessees haray qassekahibedidi

dumma dumma aayti hayssan uthtidi beettosona hayspi xeeglishin paasati bira waassizaaso banki diettizayssa masates hinibi attin hayssi awubiidakkon erana koyekko

Duma dumma asati hayssan shiqidi besdeefona haasati qaseka daroti majanayta dgidishin atti daagiti qasseka aattuma nayta hattuma nayti qasseka tidi issi miisha asatas bessishin betusana.

pooliseti hayssan hugidi bitoosan pooliseti qasseka dubbati kashuuqeti hussife maara hugira iloozona qasseka hube bolla gonsa wuethifi doossana hayssafi gassebaas

Fayssan heeedzdzu asati beettoossana hissi noy gultha nayki dishin hiqinammati kasseka gitasa hasseka hyssi boolissinne aray kasseka polis gidonne guthanara hayssife udoossona

Zaan issi poolesyas siyaddey issi miisha mihe beettees seka attidagti guye bakkara kidi bizo seelihin beettees anna macasiya gooba gidida gishaw hayssa mala addei

Nasati hayssan beettosuma hasati kasseka poolise sa gitusin ha poolise tospatikka issife shiqidi maarara eqqi doossana issi kasseka sinxe walgara do'iza poolife butopphea bandira beekkoo wale..

maduma haasati hayssan uttidi duubbatiga ba kuufe uthidi silke bolla xaelishi beettos haasati gasseka poolise taggidishin polise duubbati uttidi ba silkethe helishebeeto

dumma dumma poolisati hayssan uttidi geettosunna daruti issi malamayo maydosuna attida kiti asseka issi macasiya issi issi nobicha mayada yuttadus harati

dumm dumma asat haysan betosona ha kasseka heedzdzu asata heda kishin aasati kasseka heedzdzatikka addinayta aaddi mayti qasseka coogidi i qidookkona utti dosa

di ki gippi daro asati beetto sona haasati qasseka wibbati gaawo dawe hasata gidishin iziditappe qasse ista histay gaawo dungusa maydi hayssan beetto sona atti dayssatika qasse hara harama

Ha dumma asati hayssa mala ooso komekkona shin ifi attin haasati qasseka hayssadam imontidi ooththoson hayssati qasseka xeeliin polotika bolla ooththizasata masatoson isso issuqa

Dumma dumma asati hayssan uttidifetosona haasati kasseka issi muushiya issi aasay haasayi shi deess a baggati xaafiti oyqirosona baggati kasseka haasayi eradde eqqi dies goossna

tomama adde nayti hayssan beettosana adde nayti qasekka tamare sobifi tamare nayti wuthiza ooththo ekkiti seellishinne nayti haasayizayssa hizgishin beettosana ubba nayti.

Dumma asati hayssan shiitis uuttigi beettosona izetikka haddekka duros mawuce wade ubbatikka geela'o gidonnan qimilessa hayssa ubbati hiiqidi uttida aaybis gi..

issan dumma dummassati himutishi beettosona hayssati kasseka mubbati amuttosana ammuti daatta guye kasse issi issi meisha haasayyosuna dubbatekka kasseka loli zamayo mayidi kasse kaase paaltege

Zinoosan issi polotikena adde gidishin aadde kasse guye bagkada dehidayssi toppiya bandira kidishin abandiraya kasse jiluqanne hara harazuota issipe.

Duumma dumma baadiiti haddefi hayssan beetto suna hayssan daro additi qasseka issi mala mayo may7do suna issi maca kanjhi hara mala amayada filkiwoy qara qasseka aattadus.

Dumma dumma majamayti hayssan eqkidi beettosonna ubbatikka bilxiginna duorete giya baraqeta ha kushe bolla oyqqidi beettosonna ubba aaretinne aawati shiiqidi

Utumma dummasti heyssan iqqidinne idtidi beettusun daratus haysan aeqkida tigidishin issi addey izitappe intha figara iqqidi issi miishe haasayes iziti qasseka haddez go..

Aduu haasati hayssan uttidi beegtosona haasati qasseka heedzdzu adde naytannu issinneya qasseka mada geefin istaye qasseka uttidi issime sha xaafishe beettosona izetappe kasse hissia.

Dumma dumma asati hayssan biidi ba koyiza miisha shammosoosan hayssan shammanau tuu mota naybakkota hayssan biidi shammidi yooson hemmidappe guye a koyera quma katho suna.

geela7o macatinne gelaybenna macati gashshe nayta oyqqidi hayssan uthidosona gashshe nayti namma weykko heedzza gidizays gidishin macati keegippe daruti hayssa

dumma ssati haysan beettosona baggati ufayetif dhukke essidi uizayssan gidusun baggati qasseka tu gidi uttidi beettosona hessatikka qasse ubbat diissitikka bishin

Ha dumma asatis haysan duga jugame idi uttidoosono arsi aseka dugame daybis qikko wissi wiidi biidapebbeef araassi qasseka guyana yooyeessiessa iishoowudua

dumma dumma asati hayssani eqidoossana hassati qasseka seelli hinu gullacha masatis umfatikka ba cubban ba cubban uttidi issi miisha huyosona moozona ubbay

Asatin makina giddon uykko basha cigeine giddoon tidi sisooppe harafu bihin beettef haystikka kaseka gashe maytanne issi laaggiza addena lidihen dubphatikka issi pihe

maasati haysi kowaafiya eldishi keehippe dhufawuson hayssi qafekka kowaafi xeyelistishin payzahibis dikko hubbatikka baasi baass uykkida issi miishe deess he miishe gagasiyabi gikko.

haysis xelishin giya masati insegidishin hayssan wiidi duma duma asati uphatikka dofeyzayssa shammidi pasurs kasathana woykko maana goyetizasha gidishindumaa duma asati hayssan ittidi payzue

Hayssan asati qasseka maarara eqqidi simiisha naagosona hayssi qasseka ayba naagosona giikko batikka issizooppe haraso baana makina naagosona ha makinay qasseka yiidi ubbata issie.

Hayssi xeellish minti mirte keeththa hiidishenne qasseka garshe nayti haystan huttidi ka7e hinbeettes imirte keeththakke hipe lo7es qililo7o gibbera qasseka ubbaasa

duumma dummassati hayssan beettekkona issike hippe lo7iza addenay barka kiisa giddun kushe naqqidi eqqidi beettees naappe qasse guye baggara dammo dunguza qolfeti

hanna xeelishin keehippe lo7iza macanaya gidishin hamacanaya kasseka qamisa geetettiza may7o mayada huphe bolla qasseka qooba geetettiza miisha wothada keehippe lo7ada egqadadawus haray qasseka e

Hayisann duma duma asati idinti sona hayssan fude bakara deiya igureekko addenapu guye bakara deezayss ashsho saron iideta gizaekidishin ayssi minceen deess

Dumma dummasati hayssan beetosona hayssati qasseka shiixidi hissi so uti duosona keehippe lo7iza bizeefoxisho duossona ubbatikka xeelishin keehippe duossona addi tikkama.

ma dummasati hayssa deeoqola asati kasseka booththa mayo may7idinne kasseka issi booththa meisha kusheera oyqqidi beettosona haasati ubbatikka issi meisha ekkidi kehdossona

Hozuma dumma hasati hayssan beettoosana haasati qasseka arba mince uddo mince fereti sasson bishe beettosana haysi shaaay ki xaellish muke hippi e'iza shaagitosin ubbaasi yidti harasidadasoppe hayssan die.

Asu hissi addenia kowaysi qashi beettis cugowate ka ida pi quuye qasseka si bagoole gilsida fisho kehipi dhufa dhis heessay qasseka haybis maadikkikko baasafikka hayssa mana.

hayssi naahekki hide le7ela naa giidishin hayssi qasseka awun qidi puutura dindidakkun erettenna hin featten hayssa mala le7iza puutu dendidi qasseka yeddite

Dumma dumma asati hayssan maarara ekkidi suntha woyykko hara hara miisha xaafishe beettes essati qasseka baafiza miisha aaybegikko ubbafi ube kawo douranawu mata hayssa mala maarara ekkidi be

Dumma dumma nayti hayssan shigidi maararay qidi beetto sona anayti kasseka ubbatekka keegippe lo77iza nayta gidishin ubbati maararay qidi pasunsa xaabizidi ootowa dendidi.

issi uf dumma dummazadi hayssan eqqidu deestesona haahthati kasseka hewis eggidakkun erektenashi middatin hayssi tani xeellis nuwasatizayssi hayssi kawo duurana asati brosontha imidi xaafae

Asati hessan biistooson hayssatada qasseka nam7ati ssimo lamayo may7dossana izetekka qasseka hayssa kawo dooranau asati yiidi pasintha wuddishin xaafasana.

si aaya hayssa puttada michaashe beettawusaayaka kasseka deizayssi misgaba maakile geetettiza shaaggidishin hayssi kasseka ibis goosuna gikko kawo duurana mala ubbaasati

dumma duoma gashshe nayti haystan beetto sona anayti kasseka dubbati hizeeti aywa naagiqakkun dubbati maarara eqqidi beetto suna hayssati gashsha nayta kiti shin diichikko harawode tophias ke hippe gu7a immiza

Mimumma dummasati hayssan chiiqidi bashara immihe bheettosuna haysse qaseka issi dimaawe hidi ashaara imisi fetees haysse kaseka aybasigikko kawo duuranau mala ubbatikka

Ma dumaaafati hayssan seltif beetdoorsana hayssata peqasseka keehi belu iza umacasay uttada kareqa mayada issimyishe aafashe beetta harati kasseka doogidi iza kotadose.

amma dumma tamar nayti hayssi hibeettosunna atamari nayti kasseka bati issitikka maarara eqqidi simishe naagossunna hayssi qasseka haybenagusu na gikko macati

adummarsati hayssa giddon biidi hayssa mala uttidi pooto dendishinne qaseka ba suntha immihinbettes iza daan hanna macaasakka baada ooto dendada ba suntha immano mala uttadus

Dumma dumma asati hayssan maarara ekkidi meettosona. Ha asati qasseka aybis ekkidosona giikko ubbati ba kawo doorana mala ubba asay hayssan maarara eqqidi issi mala pheson xaafidi kaaride ekkidi zaaro.

Uwa duma asati haystan beetoosona ubbatikka macanayta gidishin macanaytakko qasse hessi adde beettees ubbatikka kowaaseka izareta gidishin issi malama yoge malydossana issinnea

dumma dumma maydemyayti hayssan ekkidizeettoosan ubbatikka kowaseka iza nande hidisu anaytiqastekka ubbay sifi shiqidi ekkidi zeettoosana izidappe qasse dogagara siyadde geettessaade gas

dumma dumma geela'on adde nayti hayssan beettoosana ha adde naytikka qase uubbatikka wothe woxxana maketidi beettoosona issi nay qasseka sintha bollan issi miisha wothidi beettes attida

dandaroossati oxolammu tammanni woddunsa wothey woxxikhe beettoson daroti gidonna ubbati issi malamayo ma7idosona issappe guye ubbatikka woxxisenne ka7ishe beettos

Histan issi addey bette xinta baggara guye baggarakka daro addeti doosana hayssa addey kowaseye bagilisi daa gishawu werko gexooni daagishawu keehukke dufaytidi warthishe beettes guye baggara bidaaza.

Duma dumma nam7u asati hayssan beettotuni nammatikka qasse issi miisha aasayishe beettotuna nammatapfe qasseka siinsa baggara guye baggara dobiyara bandira beettis.

kuwaase ka7ishe beettosuna ham7atikka kowaase eeqqano kaallidi worxishe beettees issi mu guye bagkara dees issi muu qasseka sinse bagkara biidi beese

afotis hayssi xellishin awikidi olchoosona hayssi hamarathora wokko injilizethora pilastere gebepessa kidishin hamaratuhoora aqaseka gamothora hizzi hayba geetettissa gididakkoerekki

sis kasseka delisi sa nayti basilke worikko hara miishata charjana koykko hayssa bolla wuthidi charjoson hayssi kasseka issino issinosan aaththana mala maaddeshes

dumaa sati kohaase keehippe duososona tanka kowaasi duosa shinipe attin ooni ouni ayiza s fa giddidakkon erekki mayssan nam7u oggo oddu addinati beete

Dumma dumma asati hayssi aybe gidi oychidoson tani xeelli shin eretten ma shin igge attin ayssi gidana dandayi bissi saate qolizayssa gidana dandayis gaada tani xumas.

Dumma dummasati hamsiyaaweggid oychana gandayosona hayssi ayfesike hid dzeeli shin lo7izayssa siy shinkasseka lo7izayssa hayssi gitare hedettiza suntha kamarasora izas moyqo mizeethsodaa.

Uddumma dummaa asati hayssay ayzagiidiy ichis hayssi gamothora hayba geetettizakko efikeshin eppi attin hayssi faafrika geetettiza miishagi dishin dumma dumma qosota hays

si xuradishin ayba masatizaakkon hayssi asa nayti pilige giidi gorsana shin katti hayssi koppi maashini geetettidaysse gidis issi isse waaraqeta asa nayti qoykko hayssa malaa

ma dummaasati haysiaywey giidi oychosona haysiayweegikko ingilize xooya kalkuleterwegerti hassa gidishin amare xora maasaweya geettes gamoxoora sunthay ayfa gidida kun erikketanie

asati hayssa mala gurshsha huyssa ayssi zeelkishen gusha masafees gusha fiqasseka haraqegibtidessa masates idooppe atti hayssi keemi kaale gidetiiza miisha

dumma dumma asati hayssan ogera bishin beetto sona pakati kasseka coopti tohora amutish beettosa nam7u asati otore bolla uttidi hissife bishe beetto sona kasseka izetappe goye bagga

Issi kasseka asa nay hayssara makina dan guyettana mala hayssi madhetides hayssa sunthay saykile geetittidayssa gidishin saykiley kasseka hayssizoppe haraso asa nayta ekkana maaddees.

dumma dummaa keeththati haysan beettosona hayssan qaseka nam'u makinati beettosona hayssape qaaseka sintha baggara masoobe geetettiza woykko asati iza giddon solle wothana go'etti

hayssa issi isiyaa moddey beettees haysi qasseka saytili geetettizayssa issi sife hara su hasa mayfe meana goweptiza meisha kushe bolla oy gidi eqqidi beettess

dumma dumma nam7u asati bettosona asati kasseka issi miisha issipfe sugish beettosonna asati kasseka wurethizawo sawe begikko qalameta biidi tiyiza hasata masatos

dumma dummaa asati hayssan beetti funa hayssan beettide si kehife lo7iza ogge bolla makinay himitishin beettis makinay qasseka kehifi lo7iza makina jidishin lo7iza aspalde ogge pollara hia

issi xelusion haytis keefippe dadiza shaa masatenna hewis giikko motorey bollappe nammu goommakka keessidi yeggidepsona hissi motorey paanidi hammutanadii kaseka hissino tamare.

Duma a dumma asati hayssa mala maqina shamidakko lo7es hayssi maqinas kas goo7aye beeggikko asa meyti isisoppe arasuubaano hayssa mala maqina dara boosona hayssa sha qasse kawuda

Issi dumma dummasati hayssa giddon wosollo waykko sollo purothana geettiza miisha gidishin hayssa qasseka hayssi yaaddi nay tookkidi bishin beettes hayssi keetippe lo'iza miisha.

hayssi xeelisin keehippe ayfes lo7iza makina gidishin am7atikka keehippe lo7osona hayssatas kasseka guro aywegikko asa nayti issisofe harase baana koyikko hayssa mala he mutiza makinayra

Dumma dummasati hayssan eqqidi hipheettosuna hasatikka qasse huubbatikka mancanni addi nayta gidishin duubbati issi miisha xielidi eqqidi xeellesona hayka qasay woyekko issi woraqeta.

Dumma dumma asati hayssa keeththa mangiste keethi dees giigi dudnusona haywaakko gidana dandayis gidoppe attin asay gapiradikko hayssa mallotha keeththa keexxana dandayis.

Dumma dumyoosati hageetha hasike desiqoosome haysse mala keethay daro yuje arabigikko mandis e hoykko kawoy gelxida keetha geddihin tinidte hussidappe guye haise giddon dilibi hubba.

dumma dumaassati hayssa mala kinssa kiixxanawu aamutosonna gidoppe attin hayssi qasseka mangiste wiikko kawul kiiththida kiitha gidhihin ubba asas giigana mala sushidi ischippege

Ma ta mare nayti hayssan beettosona ubbati ka qase besibessi issi is komputere oyqqidi uttidosona hessa gisho ubba asati disseka dizeti aywis wiqqidakkon erinna shinet attin ubbat..

Oydu asati hayssan beettosona haasati kasseka gashshe nayta gidishin gashshe nayta nam7u addinanne nam7u maca nayti hayssan beettoosonna anayti kasseka aywa tusune gikko uttidi simiishe

Dumma dumma do7iza asafi hayssa uttidi beettosonna haasafi kasseka ooththiza ssi aywegikko patikka komputere bolla uttidi hissi miisha ooththosuna fizefi ayba ooththizakko gidikko.

donsati hayssa kifippe lo7ida otirawottidi issi miisha osthishe beetosno namuu haddimaytanne issi macanayti issaudidi komputere bolla issi miisha hostishe beeo

ma dumma hamari nayytti hohissan uttifi beettosana daruta gidishin kasseka hizatappe sinta baggara deyzayssi simeesha saafishin beette arati kasseka chogidi

dumma dumma makinati harissan enoti ho hilotoona hayssi qassefa ogeechia hippe lo7uza ogechi dishin ubba makinati maarara humuttanau mala dubbatas go7a umiza makinakko

asse addey iggidi beettes aseka addey huphe bolla houthides addeype gasse guye waggara diigeyssi si makina hoyykko oge lo7ethiza makina guddishin suuntsaykka iskabaate

Maa makina qommota erana dandayassa hayssa eruna gadikko tani nees odana ayssi qasseka makina qommo gideshin oge lo7athana wikko oge giigissana goyettiza makina duuzorey gedette

Ha dummaassati hayssa ni deyerofuna hissi qasseka yleggikko makinaawaykko dozore geetettidayssa gidishin adoyizimo yegasseka oge la habtana keefippe maaddizayssakko hessa a kishawu gasse.

As makinan qommoti deyesona makina qommotappe aysi wisse nua gi dishin intha gasseka duozoore keefettes oykko kasse ogiya aspalte zothana godettiza makina gee.

Iselishmo kiehi pe lo iza sofetishon hayssa mala oge hulpaas paderehindehida komete heppelo giiti haasaysa darogize isgalis hayssi makinas sinne asas.

Dumma dummasati hayssa makina erana kozotana hayssi makinay qaseka ha nayti hoosorothishin aseka ganageti haysse woykko goyetti hayssa kidi shin hayssi oges maaddiza makina.

Aroasati beettofono haasati Qasseka issi miisha kidi haasayishe beettofona izafi kasseka haasayizayssi selishin masatizayssi hayssa oge waanidi oththidakko lo7ana.

hayssi xelishin keehippe giita ganda gidishin a Ha ganday qasseka atibe gikko hayssa giddon asa nayti haaththe fiishidi wothidi asseka haaththe dhayishe wode hayssafe ekkidi go'eettana.

I dumma dummasati haaththe duu kishe beettosona izeti qasse ubbatikka huge kanxettida macalayta kidishin hizetara qasseka guutha naytatikka hiudi ekkidi xeelli shin bette.

xam dumma dumboasati shiuqidi beettoosana haasati kasseka issi miisha dhuqu yidi xeellishin duqupasse xeellishin beettoosana dhubbatikka hubhe bolla quba getittiza meisa urisidi beettoosana

Tummaasati haysssi aywey kees haissi arbamminchupa geetette bessa gidissina arbaminchay baassi haaththa keso dummidayssa oddizayssakko hayssi haaththe qasseka kepe lo'iza haasagi dishen.

Dumma dumma maca nayiti hayssan shiidi qasseka haaththa duuqishe birittis maca nayiti daro jaarkaniya kushe bolla ekidiydi ubbatikka maarara ichidi bomboppe haaththa duuqisimida.